Eyaɖo eyaŋuɖoƒe, amewo le mɔ dzi yina ɖe eyaŋuɖoƒe abe ame ewo ene, ame aɖewo kɔ woƒe agbawo ɖe woƒe dzime eye ame aɖewo lo wotɔ ɖe asi eye wole zɔzɔ.

Aŋasilawo le avi fam sodza srafo ɖeka kplɔ wo le dzi dem ƒo na wo, ametsitsi eve, asrafowo wome eve ɖeviwo woame eve kpakple ame bubu yi ke le woƒe megbe hã.

Ghana ƒe ayamesrafo nyɔnu le nu fiam le nu fiam amewo tso e ayameŋu ame abe ame atɔ̃ ene. Ame ɖeka do amakpa e amakpa ŋui ƒe awu. Ame e ame ɖe hã do e e a awu.

Eya dze abe esewɔƒe ene eye amewo nɔ anyi ɖe ekplɔ̃ ŋuti. Ye ame ɖeka le atsitre kpoo le edze ɖom kpli wo. Wo katã ƒe ŋkumea, etrɔ ɖe ame yi ke tsa tsitrea gbɔ.

Edze abe China dukɔme ene yi ke amewo emɔme tsom. Exɔ kɔkɔwo kple exɔ yiwo ke u tiivi le. Amewo sugbɔ ale gbegbe. Eye nuŋɔŋlɔwo hã wole xɔwo ŋuti.

Ame asime nynu aɖe nɔ anyi ɖe eƒe agba gbɔ eye bubuwo hã wo tsatsam le nu yiwo woaƒle dzim. Woɖo nos masiki eye eɖewo hã wodo awu dzi. Enu ekɔme ekɔmeganuwo dzram kpakple

Ayameŋuɖoƒe. nyɔ, Yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ye wòkɔ ashi ɖe ta eɖewo hã wotsi atsi tre. Ɖeka do awu ʋee, ɖewo hã do awu yibɔ, eye me, ɛɛ azikpiwo kpakple agbawo.

Le asi me, nyɔnu ametsitsi eve wo enu dzram, ame ɖeka le nu dzram ame ɖeka eye ɖeka le nu ƒlem, ɖeviwo tsitre ɖe wo gbɔ eye wole nu si wɔm wole la kpɔm.

Ame yike wo ɖeɖefia wɔm tso dziɖuɖua ŋu. Eɖewo ɖo kukɔ dzɛ, eɖewo Do awu yibɔ. Ŋutsuwo sugbɔ. Nye me kpɔ nyɔnua ɖeke le wò dome hã ɖeke o.

Laptop, kamera, agbalẽ agbalẽdzra ɖo ƒe. Asikpui, ekplɔ, Amea ƒe awu, ezikpuia ƒe afɔ. Atikla.

Aƒu to, exɔ gbogbo aɖewo le aƒua to. Aƒua hã edzedzem kpakple etowo hã yi ke le aƒua ƒe megbe. Exɔ kɔkɔwo kpakple exɔ kpuiwo hã wole aƒua to.

Asrafowo, ameyibɔ srafowo kpakple yevo srafowo o tu nu srɔ̃m, me… egbe, atio le woƒe megbe, eŋu le woƒe megbe, wonye ame abe ame ne ame atɔ̃ ene.

Ɖeviwo azɔli zɔm. Ɖeka wo er pamploŋu kum. Ame tsitsi ɖeka aɖe le woƒe megbe le be xɔ ƒe domedome. Ɖevia ɖeka do awu ŋlaya, ɖeka hã do afukpɔ egbe mui.

Kɔƒe me, ɖevi wome atɔ̃, e wome ve kɔ agba ɖe ta, wome tɔ̃ kpɔtuiawo wotɔ ɖѐ ebexɔwo le ɖevia ɖeka ƒe megbe, gasɔ hã le eƒe megbe ye ebe yike wobla hã le eƒe megbe.

Afi yi ke aŋasilawo va dzena me e ɖeviwo wo wo wo nɔvi tututm. Ame tsitsi ɖeka kɔ ɖevi ɖeka ɖe asi. Nu exɔ yi me womlɔ na wole ʋi.

Atiglinyi, wo tsi nom. Eye nyɔnu aɖe kpakple evia ŋutsuvi kple nyɔnuvi hã wo, wo kpɔm he wo tsi nom he fefe ɖim. ɛɛɛ seƒoƒowo hã le teƒea. Ati kɔkɔwo hã wole teƒea.

Aƒuta, ametsitsi kpakple ɖeviwo katã wonɔ anyi he ƒome aɖe wo dzidzɔ kpɔm. Ame bubuwo hã zɔzɔm le aƒuata. Exɔ kɔkɔ aɖe le aƒua dzi. Ɖeviwo fefe ɖim, wonɔ anyi.

ɛɛ, exɔtuƒe ƒe ɛɛɛɛ anyigba. Me ɛɛɛɛ ekelɔŋu wome ve ɛɛ mɔ yi wokɔ ɛɛɛ kuna anyigba ɖeka ɛɛ kpakple ɛɛɛ emɔ yi wokɔ miks na.

Ame yike nu ɖam. Eti wɔm eye ame aɖewo le pikture ɖe mee. Ame aɖe hã tɔ le yentɔ ƒe nu wɔm. Ame aɖe hã le video kamera kɔ ɖem. ame nyɔnu abe woame etɔ ene, ŋutsu hã woame etɔ.

Yameŋuɖoƒe, ŋutsu woame ene, nyɔnu kple via, ŋutsuvi ɖeka, nyɔnua ɖevia ƒa akɔɖinu kɔm na ŋutsu ee agba wome eve wole anyigba.